Li natal la natal bange waneh guage ga ak aye bagass nyungi teguh netal bi nyung fa binduh aye binduh yu xhong khu di waneh fufu the gambia africa muy manam rewi gambia la

Li diw la diw bi diw-yaram la diw bi ñim fa bind ay bindien bi am kolal ba bulu la ñamee ku ber ñu ko tegk wa ci kawa dara manm diwla diw yaram.

Li bowl la bowl bangi tog am kuber am tiyeh kai bowl bi mogi am ar colu nar la ameh colu nar manan bowl bi culur bi nar laa waw mungi ame kuberr ak teyeh kai

Li kani la kani souguof moung ci birr mboss noung ko paket waw noung ko teye ci loho di ko wonne manam kanni souguof la noung koy toge diko toge

li goro du latila mënam din koy yëy taminkom grom waye goro du latila wa mu weex tamet din koy yey mu ngi juuru goro dulatila.

Li mungi waneh colour bu blue ak binduh bu weex waw manam banap la mungi waneh binduh bu weex si birram ak colour bu blue

Li gabe garabpangi ame kolel bu naarkala ak luweex mi ame bind ñ ñul ci kawam garable mana garab kol werte aram

ñi aay foto bi da nekk ñenent fotawey mi ngi wone gur bor g xamantnemgy ngi teg loxo ci géeminga mi ngiy babu popp bi keninkangi wone bori bopp bi keninketam ci suuf ngi wone enen borb keninka ngi wone ganaaw wa fotole miñu sool jaaru

li mogeh wone lekka manam lekkin bi mung ci kaw am tree lekkin la mogi tego nung ko am a defin gu arangeko bena plance waw lekkin bi den koy jaay.

lii plaatla plat duñ ame coloor bu wex ana bu naarcoloor bu sutu wa plaat la mënam plat lekk kaay ñuñ ko tegu nee fuñu yekkee na kacc

ni buntikirami wone buntikir gam ami gir way buntkir nga am ci am du xank ak lu ble nga am ci ay nax nga am kirga ci biir ngam am guy ay grab ci biir kirgba

Li daala la nre peeru daala daala bi dala sapot lewre ñin ko teg ci kawu karoga a.

Toogu ñu fineka, toogu yuñuul ak tabul yu ñuul, am migseekaay ci borga fuñuy defari lekk ba nga, am ooto fale ci borga la nga am ay bagaas yu tegu ni, waw ñu ci yoon ga, tobay ñi ngi tegu ci kaw karoga, way nga am yoon di pot galee funge am me ooto ga

lii tere la tere ba ngi ame binda yu xonxa ak benda yu nuul tere gi nga am fofu goor ci kawfali nga am fofu jigeen ga ci suufga nga am ay binda yu nuul ci boori goor ga ak boori jigeen ga wa teera ba ngi wone am baraade ak caas ak lunuy tegu ci coppa ga waa.

Am ay nawete footbool, ñu fi neekë, kenen kaa ngi sol mbuba bu xonk ak tubey bulu ak kawaas yu sutuc, waaw. Nga am kenen ki sol mbuba bu weex ak tuboy baa ngi am ay sutuc, Kolo tubey ga, waaw. Kenen kaa ngi lëëtu, waaw kenen ka ngi baabu noon. Kenen kaa ngi tiye em kenen kaa ngi tey si ganaawam.

Li juice la juice bange teguh mu am lu wekh nga am lu am flower vase nga am flour bu teguh si birr flower vase am bowl li wunye bufa teguh tam manam li kass la weri kass bu ndekin bunyu nan

kiim ngir jàng mënam ngi ñaan waaye misoon baxana bu weex ak mbu weex tàlla ñaari loxo yi te kamelu ak tewa camel ba deko ci kanam tieku kurus benneen loxo ga ngi ñaan terebañ ubik am foof ay ju leekaay

Nyii aye halle youye janga la noung ci ecolga noungee tok di diglou

Lili ñu konte la konte koay mu nekk ni manam ñuy dem jàngale liley ñuy jël am di konte manam su mig yokka daratu yokkalante su mbige wàññ wàññ ko ci u migi xaajade xaajade ko ci a

Li nyebbeh la mougui teggou ci kaw kollit ba noung ko tek ci kaw palat bou weck manam li nyebbeh la mong ci kaw kollit ga yagouy koy hajji sak

Finapekaay jënna ng am foof ay gaal galga ng ami ay siwo ak ay bakas yu naka ci bir ci gaalga nga am ñiti ipartexor ci kaw a manam fi na pkaay jëna na pekaara wa manam niti yangi tokk ci bir nn yangi taxaw n am ay wiñ nga am foof loonu fenc bu ndaw bu laxta daanu tuuti.

pot ti ndal buñu nane nuñ ko depa waw manam pot ti ndal bi nuñ ko depa mungi teyeh kai waw pot ti naneh kaay

di utula talila stadila neek atu bangi taxw ngam ay am bitik jëndekaay ngam ay bagaas chofatek benn gena gela di botbari ñu k wacce bagaas ngam gurge ci kaw ñaari gór yi ci kaw mungi am tax ci botbari m utu buñu borbu nonte

Lekeh kai la lekeh kai bi mungi aye ibbee kai mungi am aye guye yun def si pot ka am corget si kaw am aye palanter

li lekka, manah lekka chips. am curol bu naar , c kanam am bindi bu weex am lu xonxo c biram. manah lii lekin la waw.

Ay neegi ñax nyu nekka ni yi am foofu noonuyu ay neegi ñax am ay gui nga am ay ñax ci borang wa nga am y fence ay niggu ñax la mëna ñu go té bax ñaari ni yangi borbari ñaari ni yangi borbari nga am ay ñax yu waw ci borbale.

fi ay m diiw ñoo fi nekk ak luñu laal ci poxotaan ga, ak mënam ay jaaye kaay ñoo fi nekk, ak ay lekki nga fi am, ay diw waw. Ak luñu laal ci poxotaan ba waw.

Jigeen nagi tahaw sol am dagit ak sipa am musurr bu guda si soof waw sipa bageh watatu mu sol chain am orr chain si bat ga ak si nopa ga tiyeh ndega gabi.

li sengol kaay, sengol kaay, ba ñi ay bindi ñur fa nu am lu weex ci b sengo pider

logo bi mogi bural mënam tiktok mënam fuñdi xoole di setaan am ay kilip yi ndaw waw logo bi lo lula bagi ame lu weex ci biir nga am lu ñuul lu ko wor.

lii loba la loog bàññi ay binni ñu ala xong xot am luñuo telefon nga mbaba fofunu a ay biniñu rexmentni ngay dem nga waaw nga topp gaay ci manam ci internet baaam jigin ga ngi zare loxu bi

Xibaari news mingi jogeko da standard, xibaar bi mingi amme binde yu weex ak yu nyuul, waw xibaar bange wane goor gu sol baxana bu nar, sol amm lonet, sol amm xaftan, waw, manam xibaar bi lumuy wax moy, nayin ciif nyung ko, nyung len yene ci gori Barrow bah.

lii bumbarla bu mbaar ban ci kaw am xobb su tuj min ci kaw am wbu mbar la bu mbar ba ngi amee lu ñu lu weex ak lu naa mëna bu mbar la bumbar ba ngi txaw ci kaw wa bu su tucj

Li jaru la nyarri jaru nyungi teguh si kaw lu weex manam jaru bu nyu sul la waw jaru pur sul la nyarri peri jaru la.

fi lekkekai la lekke kaay ba nge ame ay tuguh yu ñul am ay tabal am aye paka am ay forset am goor ngi toog faleh wone ganawam am gur bale ngi tok wone ganawam nga am fuf ay ample yu neka ci kaw

Li neek bu tabakh neek bu rabakh waw neek bi ñuñ ko def kal ak shov manam ñuñ ko def anik bay ode nigi tax waaw manam nig bu tabaxle

Lii tabax la tabax ba ngi ame tabax ñin ko taaxetax tabak taxam fensb lu ko suurale ngam ay garab ci biir kirgga am ay ñax-ñax ci bitiga na am pol bi temet

luggla log banamem lu xonk lu weex ax lusutuj logb bindi am bindi lu weex ngaam ay bidbu ci kaw loggo ga a baobmaam lu nu zuelogala.

lil etinda bormam yele të taalal , talal bi mën ki xala dog am nitu leta am yu sow ci bir talal . ga musool am veer ci botg musool bubu su tuj am lu weex c t bu baba

Li takka la palas wi nyoung ko decorate manam nyoung fa deff aye balloons you barri deffa aye tabol aye leking waw takala.

Li autor la mungi am gelegele busi kanam taxi ci ganaw autor bu blue la am lu xong khu si birr am lu satish palas bi mungi am teguh kai fu ponuh bi neka

bi banna la banna ba gi amee lu bulue, lu xonxo, lu weex ak lu naar, banna bi ga amm lu bulue si kaw, lu xonko ci borpa bi, am lu ñuul ci suuf, nga am lu weex ci borpa, ga am lu naar, diga am bideew bi mënaka du naar

Nyi ay xale lene nyungi toog sol sen haftan kenen sol lu nov kenen ki so lu bulo kenen si sol lu bulo nyu tiyeh gaay neka di janga tog si kaw mbsan am nyu janaga manam nyugeh janga nyum nyeepa fete wanteh.

Li guru la, nyu gi deff guru nyi si peenye, guru nyi amna nyu xonxo ak yu xala weex.

Mënamgrabbiñuy def ci gadab la garabr am garab wir byaran wa garabba yëkate ci kawoyu oyob la garabb wiir bu yaran

Li tafesi guage la ndox manam plaaz la, plaz bu yu ndem sangu. Am a ñit biir ndoxg ngi am ñi tog ci bor, tog ci kaw tuggga am ay palansor ci bor ndoxge ni , am a güye ci borfa bunu u am negg ci bor bariwar.

li jësit la jësit bàngi ubig gimin ga tek ñaari lohoye bank ko xaar nga am lu sutuj ci bor ga am bu mar tegu ci kaw gémin sit g sit ga ngir am xala dem tuuti ci kanam.

Daale, daale ya ngi tegu ci kaw karo ga, peru daale la, daale goor, daale gage xala tilim tuuti, amm waw mingi xala tilim tuti, am buum guj koy takee, waw, daale

ay keryonen maran keriyon biñay binea dañuy jëfe nekku për ay bind kariyon la nga am testëbu ci bo obëri nga am lim ci bind doxala bu du tudie ar karyon la

xale la xaleba ngi soline forom yu ngi taxaw dira xas loxo na am geneen xalega ngi taxaw ci boorgale ñam ña yina ubb pompebe ndox ba ngi pomp bi ñu ko karo wa amana am tabax tam ci boorgale am tanktam ci rawga nga am ay guy fofnotu xale ga ñuy raxasel na

li ay jigi ni jigi njangi so ambuwe ak lu su tuc mënam ñi ngewone ci ngiski ci skanga ñi nge wone ni am njitimb ma moy jàme da wara ño del cu wàcc jëkk ga m neka ci nguur ga wa mënam ñu ngee won ci ngiski a ci skanga

Lige na jiga ngañu sol a bobwarab gu deloson wabu sanke def takamu sur tex lu menen loxale ci lini gareb teppine loxobu ca pojka ma ama ngi taxang am lu ñul ci gana nga am pul nga a la menu kam gu

Li manam jogo kay la mënam luñuy jogo la telefon bi luñuy wooye waw na joko ëmb mbër lu jàpp bari ak bare.

Li ay bag la bag yu ndaw baggi ñu ngi tegu ci etabi waw bag yu am cheen nga am jorom mi bagg yu tegu

Xibar news da xibaar ñu lu ngi joge ko am da stàndan nga am foob ay bind yi weex ak a yu xonkol nga am jigeen uk big bam ngi tiye biir mënam ni umb wàm ngi tiyebi ay bindñ njur foofnoon ax xibaarbi lumiy wone ne am dom moo am tumal bàyem ne moo ko laal lum biir mënm dafa ko adenti doo be biir.

Neweti football mu nekuh ni manam mungi am neweti tul mungi sul mbobu bu weex tubeye bu weex ak kawas bu weex mungi def benen luxho bi si ganaw faleh benen bi si kanam

Li picha la picha bagi tahaw si loxo ga am manam pichla mo am ay goi si kanaw picha ga picha bagi tahaw si kaw loxo bi loxo bi loxo nyun ko banka manam picha la picha bagi tahaw si kaw loxox gi.

Adda ak chossan la nyugui wonne aye mbegjen aye boppou you barri fi am gorr nga tahaw ci borram di deffar

Goor la mogi taxaw sol haftan def benneen loxo ga ci posga def tek benneen loxo bi ci kaw biir ga sol ay lonet am tewabe ci gannaaw am stanabi ci borba am dugéekaay tam ci borba.